Idan mutum yana jin cewa ba'a ɗauki damuwar sa da mahimmanci ba yayin ganawa da ƙwarare yana da muhimmanci yasan yadda ze kare kansa cikin girmamawa da kwanciyan hankali abu na farko daya kamata yayi shine ka bayana damuwarka a fili idan kana jin ba'a saurareka ko kuma ba'a ɗauki maganar ka da mahimmanci ba ka faɗa hakan cikin ladabi kamar kace ina ji kamar ba'a fahimce yadda nake ji ba kuma wannan al'amari yana da mahimmanci a gare ni sannan kuma mutum ya kamata in hakan be faru ba hakan ina nufin be yu ba mutum ze iya zuwa da wani ƙwaraen mutum idan har daginsu sun kasa toh ya kamata a ce mutum ya dauki ƙwararen mutumi wanda zai iya tsaya mai yanda za'a fahimci damuwar sa a gane ta sosai yadda za'a samu a warware matsalar da take damun shi

Amfani da magungunar hana ɗaukar ciki na sinadarai yana da fa'idodi da kuma wasa haɗararuka musamman idan ana amfani da su wannan na mutukar kulawa daga likita domin tabbatar da lafiyar mace na koshin lafiya ɗaya daga cikin manyan fa'idojin amfani da magunan hana ɗaukar ciki na sinadarai shi ne suna da matukar tasiri wajan hana ɗaukar ciki kuma suna taimakawa wajan daidaita zagayan jinin al'ada rage zafin ciwon ciki yayin al'ada da kuma rage yawan jini a wasu lokutan ana amfani dasu wajan magance cuttutuka kamar ciwon nono ko kuma ciwon mahaifa dake faruwa sauran fa'idodi sun haɗa da rage haɗarin kamuwa da cuttutuka mahaifa da kuma ciwon nono a wasu matakai haka kuma suna iya taimakawa wajan hana kumburin mafitsara ko ciwon nono wanda wasu mata ke fama dasu amma kuma akwai haɗaruruka da mace za ta iya fuskanta idan tana amfani da wandannan magunguna na dogon lokaci lokaci

Amfani da condom ɗin mata yana da nasarori da kuma su kurakurai da kuma wasu kurakurai idan aka kwanta da condom ɗin maza wajan hana ɗaukar ciki da kuma kare kai daga kamuwa da cuttutuka masu yaɗuwa ta hanyar jima'i kamar su HIV da uhm kamar su HIV fa'idojin amfani da condom ɗin mata sun haɗa da cewa yana ba mace ikon kulawa da lafiyar ta ba sai ta jira na miji ya saka condom ba tana da ƴancin kare kanta da kanta haka nan condom ɗin mata yana rufe wani yanci na farji fiye da yadda na maza ke rufe nasu wand hakan na iya kare kariya daga wasu cuttutuka condom ɗin mata kuma yana da ƙarancin guba ga masu rashin lafiyar fata saboda yana da sinadarai da basuwa sa yawan rashi jindadi ko ƙaikayi har ila yau ana iya saka condom din mata kafin lokacin jima'i wanda ke bada dama ga mace ta shirya tunda wuri amma duk da hakan akwai kurakurai ko matsaloli dake tattare da amfani da condom din mata na farko amfani da shi na iya buƙatar ƙwarewa domin saka shi yadda ya kamata idan ba'a saka shi daidai ba yana iya zame wa ko rashin yin tasiri yadda ya kamata haka kuma ba kowa ne ke samun condom din mata a sauƙake ba kamar yadda ake samun na maza farashinsa na farashinsa yakan fi na maza tsada kuma wasu ma na jin kunyar amfani da shi koh neman su a asibiti ko wajan siya sauran matsaloli matsaloli sun hadda da rashin jindadi a lokacin jima'i saboda surutai ko motsi daga jikin condom ɗin

ilimi da wayar da kai na taka muhimmiyar rawa wajen hana yaɗuwar cutar HIV idan mutane suna da cikakkiyan fahimta game da hanyoyin da cutar ke yaɗuwa da kuma yadda za a kare kai daga kamuwa da ita zasu fi ɗaukar matakan kariya ilimi yana taimakawa mutane su fahimci cewa HIV ba yaɗuwa ta hanyar musabaha runguma ko cin abinci tare wanda hakan ke rage tsoro da rashin fahimta a cikin al'umma wayar da kai na ƙara ƙarfafa mutane su riƙa amfani da hanyoyin kariya kamar amfani da condom yayin jima'i gwajin HIV akai-akai da kuma bin magani idan an kamu domin rage yaɗuwar cutar idan aka faɗakar da matasa ma'aurata da sauran al'umma hakan na taimakawa wajen rage sabbin kamuwa da cutan amma wani babban ƙalubale da ke hana mutane su nemi gwaji ko tallafi shi ne ƙai i wannan, ƙiba hanci ko kunya idan ana kallon wanda ke da HIV da wani mugun fahinta zai ji tsoron zuwa asibiti ko tambaya game da cutar wannan na janyo yaɗuwar cutar cikin sirri domin shawo kan wannan matsala dole ne al'umma su ƙara fahimtar cewa HIV ba hukunci ba ne kuma wanda ke da ita yana da damar rayuwa mai kyau kamar kowa idan yana bin magani jagororin al'umma kamar malamai shuwagabanni addini da na gargajiya su taka rawar wajen koyar da juriya da goyon baya haka kuma wayar da kai ta amfani da kafafen sadarwa da kuma haɗin gwiwa da jami'an lafiya na taimakawa sosai a ƙarshe ilimi da goyon bayan al'umma na taimakawa wajen kafa kyakkyawan tsarin kariya daga HIV rage tsoro da kunyatawa da kuma ƙarfafa mutane su gwada kansu da wuri wannan hanya ce mai kyau don kare lafiyar kowa da kowa

cutan sanƙaran gaba ko kuma cutan sanyi cuta ce da ake kamuwa da ita ta hanyar jima'i mara kariya idan ba a gano wannan cutar da wuri ba kuma ba a yi magani ba tana iya haifar da mummunan illa ga lafiyar mutum a wajen mata wannan cuta wannan cutan da ba a kula da ita ba na iya haifar da cunkoson mahaifa wannan na iya janyo rauni a mahaifa sannan ya hana haihuwa da kuma ciwo mura ciwon mara na dindindin haka kuma tana iya haddasa ɗaukar ciki a wajen mahaifa wanda ke da matuƙar hatsari a wajen maza kuwa cutar na iya yaɗuwa zuwa ga bututun da ke ɗau, da ke ɗaukar maniyyi ta haddasa kumburi da raɗaɗi idan ba a yi magani ba hakan na iya janyo rashin haihuwa a nan gaba wannan cutan na iya yaɗuwa ta jikin mutum har ta haifar da cututtuka a jini kwakwalwa da gwiwoyi abin da yasa yana da matuƙar muhimmanci a nema magani da wuri shi ne wannan cuta tana iya zama ba tare da wata alama ba a wasu mutane musamman ma mata saboda haka mutum na iya cigaba da yawo da cutar yana yaɗawa ba tare da ya sani ba idan kuma aka gano cutar da wuri magani yana da sauƙi yawanci ana amfani da maganin rigakafin cutar ne kuma yana warkewa cikin ƙanƙanin lokaci bugu da ƙari kula da cutar da wuri na hana yaɗuwarta ga sauran mutane hakan yana da matuƙar amfani wajen rage yaɗuwar cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i a cikin al'umma don haka idan mutum yana da alamar ciwon fitsari zafi yayin fitsari fitsari mai ɗigo ko kuma yana yawan fitar da farin ruwa daga gabansa yakamata ya gaggauta zuwa asibiti domin a gwada shi kuma a fara masa magani

saifilis cuta ce me hatsari da ake kamuwa da ita ta hanyar jima'i ana kamuwa da cutar ne ta hanyar hulɗa da jiki da wanda ke ɗauke da cutar musamman lokacin jima'i cutar na yaɗuwa ta hanyar taɓawa ko sumbatar raunuka ko kumburi dake cikin farji azzakari ko dubura ko kuma baki wanan cutar tanada mataki daban daban farkon mataki na iya bayyana da ƙaramar ƙaya ko kumburi a wajan jima'i wanda baya ciwo idan ba'a kula da cutar a wannan mataki ba yana iya wucewa zuwa matakai masu haɗari dake shafar fata ƙashi zuciyz ido har ma da ƙwaƙwalwa wannan cuta tana iya wucewa daga uwa zuwa jariri cikin ciki wanda ke iya haifar da naƙasa ko mutuwar jariri domin rage haɗarin kamuwa da cutar akwai wasu hanyoyi na kariya da za'a haɗa na farko guje wa jima'i mara kariya anfani da condom yana rage yaɗuwar ƙwayar cutar na biyu rage yawan abokan jima'i samun aboki ɗaya na jima'i da aka yarda da lafiyar sa, yana temakawa na uku gwaji akai akai musamman ga wanda ke da haɗarin kamuwa da cututtuka domin gano cutar da wuri na huɗu magani da wuri idan ankamu da cutar ana iya warkewa da anpani da wainna um wani magani anace mai anti biotic na biyar kula da lafiyar juna idan kana kana cikin dangantaka yanada kyau ku dinga gwada juna domin tabbatar da lafiya wayar da kai da ilimantarwa acikin al'umma gameda wannan cutar nada mutukar mahimmanci yana yana da mutukar mahimmanci a ilimantar da kowa da kowa akan wanan cutar yana rage yaɗuwar cutar da kuma temaka wa mutane su ɗauki matakai

masu bada kulawar lafiya suna dam muhimmiyar rawa wajan temaka wa mutane suyi gwajin cututtukan jima'i ta hayar tabbatar da sirri da kuma rage da farko dole ne su tabbatar wa da mut ta um mutane cewa duk abinda zai faɗa ko sakamakon gwaji za'a rufaeshi a srrince wannan yana sa mutane suji amincewa da Ƙwarin gwiwa suje su gwada kansu lokacin da marasa lafiya suka san cewa baza a bayyanan sirri su ba suns Ƙara yarda da likita ko jami'in lafiya na biyu yakamat ma'ikatan lapiya su daina nuna banbanci ko su riƘa zagin wanda keda cuta dole su zama masu tausayi da fahimta batare da nuna wariya ba hakan yana temakawa rage kunya da tsoro dake hana mutane zuwa asibiti haka kuma ana buƘatar a ilimantar da jama'a cewa cucutukan jima'i ba laifi bane kuma ana iya magance su da wuri idan aka cano su ana iya anpani da kafafen sadarwa malamai da shuwagabanin al'umma wajan yaɗa wannan saƘo wani muhimmin abu shi ne atanaji wuri gwaji mai zaman kansa wandaze ba mutun damar yin gwaji cikin sirri batare da haɗuwa da tarin mutane ba har ila yau ma'ikatan lafiya su rika anfani da kalmomi masu daɗi da girmamawa yayin magana da mutane domin gujewa jin kunya ko zagi haka yakamata ace ayi ma mutane saboda su sami karfin gwiwan zuwa gwaji sannan kuma akarshe idan anhaɗa sirri aka haɗa ilimi sanan kuma aka haɗa da temako cikin girmamawa za'a iya rage tsoron mutane a kuma karfafa su wannan yanada mutukar tasiri wajan rage yaɗuwar cutar jima'i da ingant

lokacin da mutune ze zaɓar hanyar kariya daga kamuwa da cututtukan jima'i ko haihuwa mara tsari akwai abubuwa da dama da yakamata yayi la'akari dasu waɗannan abubuwa sun haɗa da na farko lafiyar mutun idan mutun nada wasu matsalolin lafiya kamar hawan jini ko ciwon siga akwai wasu hanyoyin kariya da basu dace dashi ba shi yasa yanada mahimmanci a tuntuɓi ma'ikacin lafiya na biyu salon rayuwa misali idan mutun baryada abokin jima'i na dindindin kokuma yana hulɗa da mutane fiye da ɗaya yafi dacewa yayi anfani da condom wadan um wanda ke kariya cututtuka me karya garkuwan jiki na uku yawan haihuwa da mutun ke so idan mace tana so ta ɗauki lokaci kafin haihuwa tana iya zabar magungunan hana haihuwa kamar allura ko tabarma idan kuma batason in kuma bata son sake haihuwa gaba ɗaya ana ana iya bata shawarar hanyoyi na dindindin kamar tiyatar hana haihuwa na hudu da dacewar hanya da jiki wasu hanyoyi kan kawo matsala ga wasu jiki kamar bushewar farji ko canjin jini din haka yana da kyau a gwad da kuma qnin wacce hanya ce tafi dacewa da mutun na biyar saukin anfani da samuwa dole mutun ya duba ko hanyar daya keso yana da damar samun ta da sauki a kusa da shi kuma ko ze iya anfani da ita yada yakamata ma'ikatan lafiya sunada muhimmiyar rawa wajan temaka wa mutun ya yanke shawara me suna duba tarihin lafiyar sa suna tambaya gameda bukatun su na rayuwa sanan su bashi shawara bisa ilimi da tausayi

lokacin lokacin da saɓani yataso tsakanin ma'aurata ko masoya musamman gameda abubuwa da suka shafi buri dangantaka ko buƙatun juna hanyoyin sadarwa masu kyau sunada mutuƙar mahimmanci wajan warware matsala cikin kwanciyar hankali da fahimta ga wasu dabaru da zasu temaka, na farko yi magana acikin nitsuwa lokacin sa saɓani ya faru yana da kyau mutun ya jira har ya huce kafin yayi magana magana da fushi kan ƙara rikitar da al'um um al'amuran na biyu kula da yadda ake fadin magana aguji kalmomi masu zafi ko zargi kamar kai kullun haka kake ko ke ke bakiya fahimta me makon haka yi anfani da kalmomi kamar ni inajin ko kuma ina son ka hinceni domin nuna ra'ayinka batare da kai hari ba na uku saurara da gaskiya kowani bangare yakamata yaba ɗayan dama ya faɗi ra'ayin sa sauraro da gaske yana nuna girmamawa da fahimta na huɗu bayyana bukata cikin gaskiya idan kanada wani abuda kake da bukata acikin dangantaka kada ka boye ko ka ɗauka cewa aboki ko ka ɗauka cewa abokin ka ze sani da kansa bayana abinda kakeso cikin sauki da girmamawa na biyar nemi mafita me makon kowa ya yace se anbi nashi ra'ayi yanada kyau anemi mafita da duk kan bangarorin da zasu anfana wannan yana ɗarfafa hadin kai da fahimta na shida guji sabani a bainar jama'a idan ana da saban yanada kyau a tattauna shi aboye ba gaban mutane ba wanan yana kare kare martaba da girmamawa na bakwai nemi temako idan ya wuce kai idan sabani ya zama mai tsanani ana iya nema shawara daga me bada shawar kan dangantaka limamai ko manya dasuka da suke da basira

tarin fuka cutace cutace mai yaɗuwa duk da cewa akwai magani me inganci akwai ƙalubale da dama dake hana saukin warkar da cutar musamman yanzu da ake fama da nau um nau'ikan cutar dake ƙin magani na farko daga cikin manyan ƙalubale shi ne tsawon lokacin magani ana buƙatar asha maganin na tsawon watanni shida ko fiye batareda katsewa ba wasu marasa lafiya sukan gaji ko su bar magani wanda hakan ke haifar da ci i um gaba da yaɗuwar cutar da kuma haifar da cutar dake k magani nau'in cutar mai ƙin magani yana buƙatar magunguna masu tsada dayawa kuma yana daukar fiye da shekara guda a magani wannan nau'in nada wahalar warkewa kuma yanada yawan illoli ga jiki sauran ƙalubale sun haɗa da na farko, rashin gano cutar da wuri a wasu wurare mutane basu da damar zuwa asibiti ko yin gwaji da wuri dan haka cutar ne ya yaɗu kafin agano ta na biyu rashin ilimi da wayarda kai wasu suna ɗaukan tarin fuka amatsayin al'ada ko sihiri sai suki zuwa asibiti na uku tsoron kyama daga al'umma marasa lafiya sukan fuskanci wariya wanda kan sa su ɓoye cutar ko guje wa magani na huɗu talauci da rashin cin abinci me gina jiki kuma cutar tana buƙatar kafun um ƙarfin garkuwan jiki rashin abinci me kyau na hana sauƙin warakar cutan anaso awayar da kai ma ga marasa lafiya su gane mahimmancin maganin sosai se temako da gwamnati

cuta me kar um karya garkuwan jiki wato HIV da ake kamuwa da ita ta hanyar haɗin jiki ko jima'i don hana yaɗuwar cuta me karkuwa um karya garkuwan jik akwai dabaru masu tasiri da zasu temaka wajen kiyaye lafiya ga al'umma ga wasu daga cikin waɗanan dabaru number one anfani da condom condom yana daga cikin mafi tasirin hanyoyin kariya daga yaɗuwa wanan cuta musamman idan akayi anfani da shi yadda ya kamata a kowani lokaci na jima'i wanan yana rage yaɗuwar kwayoyin cuta daga me ɗauke da cutar zuwa wanda baya ɗauke da ita na biyu gwaji gwaji da wuri yin gwaji na HIV yana temakawa wajan gano mutun yan ɗauke da cutar ko baya ɗauke da ita gwajin yana kuma temakawa wajan fara magani da wuri wanda zai rage yaɗuwar cutar ga wasu na uku magungunar riga kafi wanan yana temakawa wajan kare mutane daga kamuwa daga cutar idan akayi anfani dashi akai akai hakan na iya hana yaɗuwar cutar idan aka sha cikin awanni cikin awan um cikin awanni cikin awanni sabain da biyu bayan haɗuwa da wanda ke ɗauke da cutar na huɗu tattaunawa da abokan jima'i yanada mahimmanci a tattauna da abokai gamede lafiyar juna da kuma anfani da kariya wanan yana rage haɗarin kamuwa da cutar na biyar guje wa anfani wa abubuwan da suka shapi jini kada araba abubuwan da akayi anfani dasu dasuka shapi jini kamar allura rigar jini ko kayan lafiya da aka raba wanan yanada mutukar mahimmanci awajan rage yaɗuwan cutan ilimantarwa da wayar da kai na taka muhimmiyar rawa a wajan rage kabihanci dake kewaye da wannan cutar

yatane da aka ware ko aka sasu cikin wuri na dan lokaci suna iya jin wasu ƙanan damuwa ko halaye masu karfi saboda zamankadaici waɗanan mutane na iya fuskantar abubuwa kamar haka na farko jin ƙishirwa ko ƙin zama da mutane wani daga cikin abin da mutun ze ji shine jin ƙishirwa sabo um ƙishirwa saboda rashin hulɗa da mutane ko juyin tunanin rashin dangantaka da wasu wannan yana sa suji kamar basu da wani temako ko tallafi daga wasu na biyu zuciya taƙi mutane da aka ware na iya jin ƙin amimcewa da kansu ko kuma ƙin fahimta musamman idan basu da damar bayyana ra'ayoyin su ko tambayoyi gameda matsalolin su na uku damuwa da juna samun lokaci me tsawo na zama na zam cikin wuri na musamman na iya kawo damuwa ku kunci yana iya kawo damuwa ko kunci saboda jin tsoro ko rashin lafiyar zuciya da hankali hakan na iya haifar da ƙaruwar damuwa da tsoron gaggawa na huɗu ɗaruwar tunanin tsoro ko rashin tsaro mutane suna iya jin tsoro ko rashin tsaro musamman idan basu da tabbacin lokacin da za'a kaisu cikin sauƙi ko abasu damar fita daga wannan yanayin na biyar jin kaɗaicii ko rashin jin daɗi hakana n kaɗaici na iya sa mutun jin cewa yana cikin wani yanayi mai wahala yana jin kamar bashi da wani waje wajan shiga cikin duniya ko abubuwan dake faruwa a wajen sa wanan yanayi yana iya haifar da wasu matsaloli na nafiya um na lafiyar hankali kamar aruwar damuwa in aiki koaruwar rashin jin dadi saboda haka yanada mutuar mahimmanci a tabbatar da duba lafiya da hankali don mutu um don mutane da aka ware

gudanar da sharan asibiti cikin tsabta yanada mutukan mahimmanci wajen kare lafiya da hana yaɗuwan cututtuka da ake iya kamuwa dasu a asibiti ga wasu mahimman matakai da ake bukata akiyaye farko raba shara bisa nau'in sharan likitanci ya kamata araba shi tun tun daga tushe akwai sharar dake da haɗari kamar jini allura da kaya da suka taba majinyaci akwaikuma shrar da ba'a da da bata da haɗari kamar takarda ko leda ana ware su cikin container masu alamomi na biyu anfani da kayan kariya ma'ikata dake tattaunawa dake tattaunawa ma'ai anfani da kayan kariya ma'ikata dake tattara ko fitar da shara su kasance suna anfani da um da kayan kariya don kare kanka daga kwayoyin cuta bisa container da kyau duk wai container da akacika da shara me haɗari dole a rufeshi da kyau sanan as saka arawar gargaɗi domin asan nau'in sharan dake ciki lamba huɗu fitar da shara cikin lokaci kad abar shara da nono kada abar shara na dogon lokaci a ɗakin jinya koɗakin gwaji ana bukatar a tattara sharar lokaci zuwa lokaci domin kaucewa warin da zeja gwari ko kuma haifar yaɗuwar cutan akarshe kiyaye wadan an matakai yana rage yaɗuwar cutar da kariya ga ma'ikata da marasa lafiya tab tsabtace shara da ingantaccen kulawa yana ɗaya daga cikin ginshikai kare lafiya a asibiti

waƴannan magunguna ana anfani da su don kasho kwayoyin cuta na bacteria ana raba su zuwa nau'i biyu na farko shine broad specrum spectrum anti biotic sune magungunan dake aiki akan nauo'un bacteria masu yawa suna kashe kwayoyin cuta iri iri ana anpani dasu ida likita bai san takamamman bacteria ɗin dake haddasa ciwon ma kokum idan cutar ta shafi kwayoyi masu yawa misali sun haɗa da cyprohluxacin se shi kuma wannan narrow spectrum suna aiki ne akan bacteria iri guda ko kalilan ko ƙalilan sune mafi dacewa idan ansan ƙwayar cutar dake haddasa ciwo wanan yana rage illar kashe ƙwayoyin cuta na lafiiya dake jikin mutun yanzu tayaya likita ke yanke shawaran wanda ze ba mara lafiya na farko idan anyi gwaji kamar gwajin jini ko pitsari kuma angano irin kwayar cutar likita ze pi anpani da ze pi anpani da um ze fi anfani daa ze fi anfani da bacteria ɗin da basu da yawa sanan kuma wato shi ne narrow spectrum dan kashe cutar kai tsaye idan ba ba'a, ba'da bayanan gwaji ba ko kuma cutar tayi tsani likita ze yi anfani da broad spectrum domin ya fara daƙile cutar sai daga baya a canza zuwa narrow spectrum idan ansami cikeken bayanai dol na uku domin hana juriya ga magani ana ƙokarin anfani da narrow spectrum gwargwadon iko saboda idan ana yawan anfani da broad spectrum ba tareda bukata ba ƙwayoyin cutan zasu iya sabawa da magungunan su daina mutuwa na huƙu lafiyar

rigakafi na taimakawa rigakafi na taimakawa wajen kare jiki daga kamuwa daga cututtuka ta hanyar koya koyawa garkuwan jiki yanda zata gane kuma ta yaƙi ƙwayoyin cuta akwai nau'o'in rigakafi guda uku ga banbance banbancen su da yanda haka ke shafar tsaro da tsarin su na farko rigakafin da aka kashe ƙwayar cuta wannan nau'in rigakafi yana amfani da ƙwayar cuta da aka kashe gaba ɗaya wato bata da rai bazata iya haddasa cuta ba yana taimakawa wajen koya wa jiki yadda zai gane cutar idan ta shigo daga baya sannan kuma yana da matuƙar lafiya musamman ga mutane masu rauni ko marassa lafiya yana iya buƙatar allura fiye da ɗaya dan ƙarfafa dan ƙarfafa kariya. Na biyu rigakafin dake ɗauke da ƙwayar cuta mai rauni wannan yana amfani da ƙwayar cuta wacce aka raunana ta bazata iya haddasa cuta mai tsanani ba. ama tana motsa garkuwar jiki sosai misalinsa sun haɗa da rigakafin umm tarin fuka yana da kyau ga lafiya amma ba'a bama rauni kamar masu ciwon HIV ko masu jinya mai tsanani, yana da bada kariya mai ƙarfi da ɗorewa sau ɗaya kaɗai ya isa sai na uku wannan sabon fasaha ne dake koyar da jiki yadda zai samar da wani sashi na ƙwayar cuta wato MRNA vaccine shine na uku wanda jiki zai koyi yaƙi dashi ba'a sakawa ba'a sakawa ƙwayar cutar gaba ɗaya ba sai saƙo. basa haddasa cuta saboda basu ɗauke da ƙwayar cutar gaba ɗaya.

damuwa mai tsawo nada babbar illa ga jikin ɗan adam musamman ga garkuwar jiki idan mutum yana cikin damuwa na dogon lokaci jiki na fitar da wani sinadari mai suna mai suna cutisol wanda idan yayi yawa a jiki yana rage ƙarfafa aikin garkuwa ga wasu daga cikin illolin damu mai tsawo ga garkuwan jiki. Na farko raguwar kariya daga cuta damuwa ta damuwa na hana garkuwar jiki yin aiki yanda ya kamata wanda kesa mutum yafi saurin kamuwa da cututtuka irin su mura zazzaɓi da muakamantan su. Na biyu jinkirta warkewar rauni ko ciwo, idan jiki yana fama da damuwa yakan kasa gyara kansa da sauri idan anyi ciwo ko rauni. Na uku karu ƙaruwa ko tsananta cututtuka da suka riga sun kasance mutanen dake fama da cututtuka kamar asma hawan jini ko ciwon siga na iya fuskantar tsanini idan suna cikin damuwa mai tsawo dan rage damuwa ko ƙarfafa garkuwar jiki ga wasu hanyoyi masu amfani. Na farko aiki da motsa jiki. yin motsa jiki na sauƙaƙe damuwa kuma yana taimakama jiki fitar da sinadarai masu sa farin ciki na biyu hutawa da samun isashen barci. Barci mai kyau yana taimakawa jiki huta da gyara kansa na uku nuna godiya da tunani mai kyau kiyaye tunani mai kyau da godiya yana taimakawa rage da muwa. Na huɗu naiman taimako daga aboki ko iyali magana da wanda keda fahimta na iya sau sauƙaƙe raɗaɗin damuwa na biyar yin addu'a tunani mai zurfi wannan hanyoyin na iya hana tashin hankali da sa natsuwa. Na shida cin abinci mai gina jiki. cin abinci mai kyau kamar kayan lambu, ƴaƴan itace da ruwa mai yawa yana ƙara ƙarfi ga garkuwan jiki rage damuwa a ƙarke rage damuwa bawai yana sa mutum farin ciki kaɗai bane yana kuma taimakama kare jiki da kamuwa daga cuta.

kaddamarwa kaddamarwa da cibiyoyin cibiyoyin karɓan karɓan gar gar gaggawa an an buƙaci san sa sanin san samu sansamu samu nani wutan wutan gadi domin karɓan wan waɗannan waɗanda waɗanda am amba ambaliyan ambaliya ta shafa mu musa musamman mata da mata da yara da yara tal tallafin tallafin gai tallafin gaggawa ana ana ana bada ana bada abin abin abin abinci abinci kayan kayan ka abinci kayan lafiya kayan lafiya da ruwa da ruwa da da ruwan da ruwan sha da ruwan sha mai mai tsafta mai tsafta ga wanda ga wanda aka aka aka shafa aka shafa me aka shafa tareda tareda tareda haɗarin haɗarin haɗarin gi haɗarin giwu haɗarin giwa da haɗin gwiwa haɗin gwiwa da da kungiyoyi da kungiyoyi da kungiyoyi kas sa kasa da kungiyoyi da kungiyoyin ƙasa da da ƙasa mar da aka samar da shiryu shirye shiri shirye-shirye tam tabbatar wa tabbatar tabbatar da da tsaro domin hana domin hana domin hana yadu domin hana yadu yaɗuwar yaɗuwar cututtuka irin irin su irin su kar kwalara ana ana ana ana guda ana gudanar da wayan wayan

mata masu ciki na fuskantar ƙalubale da dama a lokacin juna biyu musamman wajen cin abinci wannan lokaci yana da matuƙar mahimmanci domin abinci yana taimakawa wajen gina lafiyar uwa da kuma ci gaban jariri ga wasu daga cikin matsalolin cin abinci da kuma hanyoyin magance su. Na farko matsanancin kwadayin abinci mata da yawa na samun sha'awar wasu abincin da basu saba ci ba wasu lokuta wannan sha'awa na iya kaiwa ga iya cin abinci da bai da gina jiki don magance haka mace na iya rage yawan cin waɗancan abincin da take sha'awa amma ta mayar da hankali kan abinci mai gina jiki kamar kayan lambu ƴaƴan itatuwa hatsi da nama mai kyau. Na biyu tashi zuciya da amai wannan na faruwane musamman a watanni uku na farko don rage tashin zuciya a riƙa cin abinci a ƙan a ƙanƙan da ƙanƙan lokaci sau dayawa a guji abinci mai ƙamshi mai ƙarfi ko wanda yake da mai da yawa. Sahyi na jinja na iya taimakawa sosai. Na uku kiɗima da wasu abincin wani lokaci mace najin ƙiyayya ko ƙin ɗanɗano na wasu abincin kamar nama ko kifi idan haka ta faru ana iya neman madadin su daga wasu abincin masu irin wannan sinadaran gina jikin misali idan tana ƙin nama zata iya cin wake kabeji ko sauran kayan abinci masu protein. Na huɗu rashin abinci mai isashen gina jiki wasu mata na cin abinci sau ɗaya ko biyu a rana saboda rashin sha'awa ko rashin abinci. Yana da mahimmanci mace mai ciki taci abinci mai lafiya daidai gwargwado kamar hatsi kayan lambu madara ko madadin madadin hakan. A ƙarshe idan mace mai ciki taji tana fama da matsalolin cin abinci sosai har tana rasa nauyi ko jin rauni ya kamata ta tuntunɓi likita ko mai bada shawara kan abinci.

idan jariri idan jariri ƙar ƙarƙashin ƙarƙashin shekara ɗaya ya fara toshe toshewar mo maƙoshi sabo saboda wani abu ya shiga yana yana da muhimminci yana da muhimmanci a gara a gaggauta a gaggauta ɗaukar ɗaukar mataki domin cutar cutar rayuwar donim ceto rayuwar sa ga ga yadda ga yadda za'a taimaka za'a taimaka za'a taimaka a lu a lu ala alamomi alamomi toshe toshewar maƙogaro wuri jariri yana yana ƙoƙar yana yana yana ƙoƙarin yin yin ko ko kuɗa yana ƙoƙarin yin kuɗa amafni da amfani da iya ya iya fitar ya iya fitar zai fidda sauti yana yana ha hadi hadi hadi iya is iska iska ko yana yan nuna yana yana nuna ala alamomi yana nuna alamomir alamomi alamomi halar wahalar mu in mu mu munfashi yana wahalar numfashi tabbas tabba tabbatar tabbatar cewa yana yana yana nufin ya ya yana num numfashi da da wuya amma amma yana rayuwa [uhmm] kar karka tsokalo karka tsokalo bakin bakin jariri da da yatsa sai idan kaga abin da ya toshe

yin shayarwa bayan dawowa aiki na iya kasan cewa da ƙalubale ammada shiri mai kyau uwa na iya cigaba da shayar da jariri cikin sauki gawasu shawarwari masu anfani dan sauƙaƙa wannan tafiyar na farko fara dashiri tun kafin komawa aiki uwa zata iya fara tsotsa nono da kwalba dan jariri ya saba da kwalba kafin komawanta aiki farayin fanfan nono kwanaki ko makwanni kafin akoma aiki domin tara madara a firiji kokuma daskarewa na biyu zaɓar fanfu mai kayu ana iya anfani da fanfu na wuta ko na hanu gwargwadon abin da ai fi sauƙaƙa wa uwa tabatar da tsafta sosai bayan kowani anfani na uku tsarin shayarwa da fanfo a office nimi wuri mai zama zaman kansa a worin aiki domin yin fanso yin ƙoƙarin yin fanfo so biyu zuwa uku a rana kowani awa uku zuwa huɗu dan cigaba da samarda madara na huɗu ajiya da adanan madara ajiye madara a kwalaban roba masu tsafta madara na iya zama a ɗakin sanyi harzuwa kwana huɗu saikuma firiji mai daskarewa harzuwa watanni shida zuwa shabiyu dangane da irin daskarewan na biyar laƙabi da um lokaci laƙabi da lokaci aruuta rana da lokaci a kuwani kwalba ko leda kafin a aje na shida bayarda madara a gida wannad ki kula da jariri zai iya daura kwalbar cikin ruwa dumi danta huce kafin abawa jariri kar a daura a murhu ko domin yana iya lalata sinadaran madaran sai kuma na bakwai cigaba da shayar da nono a giga lokacin da uwa ki gida safiya dare ko ƙarshan mako zata cigaba da shayar da nono kai tsaye domin karfafa haɗinkai da jariri dakuma samarda

lokacin da uwa ki komawa aiki ko tafiya yanada matuƙar mahimmanci tasan yada zata riƙe madarar da ta fitar cikin tsafta da aminci domin kare lafiyan jariri gawasu mahimman ƙaidoji da shawar wari na farko tsaftar jiki da kayan aiki kafin yin fanfo ko shiryawa uwa ta wanke hanuta da sabulu da ruwa ana buƙatar a tsaftace fanfo da kwalaban roba bayan kowani anfani awanke su da ruwan ɗumi da sabulu na biyu ajiya na madara cikin aminci ana iya adana madara acikin kwalabai masu rufe da kyau ko leda adanan madaran yarirai a rubuta sunan da rana da lokaci ajikin kwalban komin asan lokacin da aka fitarda madara na uku yanayin zaffin zafin adanawa madarar da aka fitar a ɗaki har awa huɗu zuwa shida idan ɗakin bai um baiyi zafi sosai ba a firiji kuma har kwanaki huɗu a firiza har watanni shida zuwa shabiyu gwargwadan nau'in firiza na huɗu lokacin tafiya ko zuwa aiki asaka madarar da akafitar acikin jakar sanyi na kankara wannan zai iya kiyaye madarar cikin sanyi harzu awa ashirin da huɗu na biyar yanda aki ɗumama madara idan za'ayi anfani da madaran ajefa kwalba cikin ruwan ɗumi na'in muntina kar asa a injina ɗunɗuma abinci na wuta domin hakan na iya lalata sinadaran madara da ƙona jariri wato micro wave micro wave na shida madara data guce daga sanyi idan an fitarda madara daga firiza kumata shuce gaba daya ayi anfani da'ita cikin awa ashirin da huɗu kada a daskara madaran data huce a karo na bioyu na bakwai kada'a garwaya sabuwan madara da tsohuwa akarshe tsafta da lura da zafin da aki adana madara acikin su ne ginshiƙin kiyaye lafiyan jariri

lokaci lokaci jarirai na iya ƙin shayarwa daga nono uwa kuma hakan na iya jawo damuwa sosai ga uwa amma yawanci akwai wasu dalilai da mafita da zasu iya taimakawa wajan dawo da shayarwa cikin nasara na farko ciwo ko rashin jin daɗi idan jariri nada ciwan kunni mura ko cizan haƙora zai iya ƙinshan nono saboda ciwo mafita shine akai jaririn wajan likita don a tantance lafiyansa idan yana cizan haƙora a iya bashi abu mai sanyi ya tauna kafin shayarwa na biyu canji a ɗanɗano ko ƙanshin nono koman uwa [sabin magunguna ko abinci na iya sauya ɗanɗano madara ko ƙanshin jiki mafita shine aguji sabbin sinadarai ko turaremasu ƙarfi a jikin uwa sannan akula da abincin da ake ci na uku gurguwan hanyar shayarwa idan jariri bai kama nono da kyau ba bazai iya shan madara daidaiba mafita shine a gyara matsayin jariri da nono kuma a nimi taimako daga likita ko maibada shawara kan shayarwa na huɗu matsin lamba ko damuwa idan uwa tana cikin damuwa ko gajiya hakan na iya hana fitan madara yanda ya kamata mafita shine atabbatar uwa tana samun hutu taimako daga abinci mai kyau sadarwa da jariri da natsuwa na taimako taimakawa sosai sai na biyar jin ƙarin shan kwalba ko jin ƙarin shan kwalba idan jariiri ya saba da shan kwalba yana iya ƙin nono saboda saurin fitowar madara daga kwalba mafita shine arage anfani da kwalba kuma acigaba da ƙoƙarin shayarwa kaitsaye daga nono na shida canjin a mahalli ko jadawalin jariri sauyin gida tafiya ko sabbin mutane na iya rikita jariri mafita shine adawo da shayarwa awuri mai natsuwa da kwanciyan hankali a ƙarshe kin shayarwa bayana nufin uwa batada madara ba da juriya da tallafi za'aiya magance matsalan ana iya tuntuɓar kwararrun ma aikata dan taimako idan matsala taye sanani